N'ishuri yibatsemwo ku ija mbere mu buryo bugezweho kandi igeretse ko rimwe. Iryo shuri hariko n'ikibanza aho umuntu asha gukinira umupira w'amaboko aho bubatse ikibuga c'umupira w'amaboko.

Hagaragara nk'ahantu umuntu akunze kwihagarika, aho bita canecane mu kazu ka sugumwe. Aho hantu hasa nk'ukumengo haracafuye bamaze imisi batakorera isuku bisigura ko ni ahantu umuntu ashobora no kugwarira iyo ata suku ikwiye ishobora gukorerwayo.

Na hantu haboneka ko umuntu ashobora kuhabikamwo ibitabo bitandukanye, kuko aho hantu harimwo ububati butandukanye, aho umuntu ashobora kubikamwo ibintu bitandukanye nk'ibitabo canke amakaye, aho hantu hariho n'igicapo umuntu ashobora kubona canditseko radiyo mariya.

Ikibanza kigaragaramwo ko ari ko ibanza umuntu ashaba kujamwo agasoma ibitabo, kandi muri co kibanza haraboneka ko ari ntebe n'imeza umuntu ashaba kwicara akih agatekana agasoma igitabo ciwe mahoro.

Ya mashuri yubatse mu buryo bwa kijambere kandi muri ayo mashuri haraboneka mwo umuntu ariko ararengana, agenda mu yandi mashuri. Kandi aho hantu hariho n'ahantu abantu bashobora gukinira, hubatse mu buryo bwa kijambere.

Ni umuryango ugaragaramwo nkumuryango wo mwishuri kuko uwo muryango wo mwishuri handitseko igiharuro kabiri a bisobanura ni muwa kabiri a kandi muruwo muryango usizeko irangi ritukura.

Nahantu hagaragaramwo ikibanza cubatsemwo amashuri ya kijambere mu buryo butandukanye. Ayo mashuri yubatswe mu buryo bugerekeranye kandi aho hantu hariho abana bariko barakina umupira bakunze kwita umupira w'amaboko aho hantu hariko harakina abana benshi.

Ni ahantu hagaragara nk'ikibanza c'imyuga, aho umuntu ashobora gukoreramwo ibikorwa vy'imyuga, ni abantu rero batatu bariko barakora ibikorwa vy'imyuga, bakata ivyuma bitandukanye, harimwo abakobwa babiri, n'umuhungu umwe ariko arakata icuma.